issi keeththa sinthan daro asati eqqi deettes ha eqqi iddiza asati ba kushan dabtaranne waraqeeta oyqqidi eqqidi deettes

wogga gitta aaho keeththa garsan asati issi qommo qoobenne shurabe maydi sitara maarara uttidi issi qofa way7ishe dizayssa xeellashe de7ays.

Keehi xeellin aypes lo7iza wogga keeththa beyashe days ha keeththaza gaaththanka asati uttidinne hemettishekka dizayssa hayssan qasseka xeellays

tani hayssan be izay aaze geekko issi keeththa gaatan kare dereppe yidarira qasseka hare issi macara irbaane qanxishe dizayssa xeellays

wogga gitta gade bolla woykko asati kuwaase uttidi xeelliza bootan asati gammo dunguza shuraabe mayidi shiiqidi uttidayssa hayssan xeellays

qasseka tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko keehi darro asati gammo dunguza may7o may7idi ba kushan qasseka maata oyqidi dursa durishe dizayssa hayssan xeellays

Tani hayssan qasse be ashe dizay aaze geekko asati gaammo dunguza may7o maydin durishe dursa dizayssanne qasseka eeta guye baggara dirbadire mayda maca asatikka yexishe dizayssa xeellays

Hayssan pani qasseka akeekiday aaze egeekko darro pooqe keeththatanne qasseka gittatidi betishe diza gitta gista mithataka hayssan xeellashe deays.

wogga gita denba gade bolla qasse gaammo dunguza may7o may7da asati ba kushen xambaro oyqqida gita cima asati ba kushen maataka oyqqidi dizayta xeellays

Tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitta kawo oosancha asati oyda bolla uttin eeta sinthan xaraphe bolla muuzetanne apileta xeellays.

tani qasse hayssan xeellizay aaze geekko issi denba bolla daro asati shiiqidinne dizayssa xeellays ha shiiqi diza asa giddoppe issi aaway eqqidi haasayishe dizayssaka beyays

issi pooqe keeththa sinthara licettida shuchchafe liceti oosettida gade bolla issi qommo may7o mayda naytinne qasse wogga kawo oosancha asati eqqidi issoy issotappe ciishsha immishe ekkishe dizayssa xeellays

Issi idonza addey uttidi deees ha uttidi diza addey qasseka ba kushen maykirofoone oyqqidi haasayishe dizayssa hayssafe qasse xeellays

tani hayssan ha7i qasse xeellizay aaze giikko asati isti oyda bolla yafarara maarara uttidi dizayssa hayssafe qasse xeellays

issi wogga gitta daase giddon keehi daro asati uttidinne eqqidi deettes ha utti diza asati gammo dunguza pooxa ba qoodhera duge yeggidi uttidosona

Tani hayssan ha7i qasse xeellashe dizay aaze giikko wogga daasa garsan gitta kawo oosancha asatinne hara dumma dummasati issife shiiqidi uttidayssa xeellays.

wogga keeththa giddon keehi donza daro asati maarara uttidi issi qofa ezgishenne xeellishe dizayssa hayssafe qasseka xeellashe de7ays

Daro guutha nayti qasseka ba dera woga booththa qalamara ba ayfeso qalamidinne ha xeelishe miicishe dizayssa hayssan ha7i xeellays

Tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi gittanne wogga may7oy bayizettiza keeththa xeellashe deays ha may7o keeththa giddon qasse daro dirba diretikka deettes

tani hayssan qasse xeellizay aaze geekko soloy sane bolla uttin qasse ashoy iza bolla qolettidinne bambare lanqera dizayssa hayssan xeellays

guutha qeeri nayti qasseka dirbadire maydinne issoy issoa kushe oykqidi miicishe eqqidi dizayssa qasseka hayssafe ha7i xeellanas dandayadis

tani hayssan qasse xeellizay aaze gikko nu dere tophiyan gitta buqura geetetti erettizayssafe issino aksumey hawulte be ashe de7ays

tani hayssan qasse xeellizay aaze giikko issi wora amedoosa woykko gelesho geetetti erettizayssa iza naura xeellashe days

Gitta wogga deniba gade bolla maca nayiti bazoko bolla jaeikane ba'idi eqidi dizaysa hayisan tani qaseka xelashe de'ayis.

Abba duuna ammatan qasseka daro asatinne qasseka markabeti hara wogga mithatinne maatata hayssan ha7i qasseka xeellashe deays.

Tani ha7i qasse hayssan xeellizay aaze geekko asati iba dere woga zokko bollanne ayfa bolla xaafidi wothtidayssa hayssafe qasse xeellays.

tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze geekko daro donza attuma adde asati issi dirsa shuchchafe dirsettida dirsa sinthara eqqidi ideettes

qasseka tani hayssan xeellashe dizay aaze geekko saane bolla dhaadhdhidi diza asho kathanne injeera gayssafe qasse xeellashe de7ays

Tani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko asati ba dere woga ayfa bolla gorfetizayssa gorfettidi dizayssa hayssan xeellays.

Tani qasse xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa sinthan lo'iza guutha anayti eqqidi indizayssa qasseka miicishenne ba kushan ciishsha oyqidayssaka xeellays.

tani hayssan qasse beyizay aaze giikko gittatidi eelidi beettiza wogga abba xeellays ha abbaza matarakka maatatinne mithati dizayssaka beyays

Hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa garsan attuma nayti mole shukishe giigisishe dizayssa hayssan qasse xeellays.

Tani hayssan ha'i xeeelizay qasse aaze egeekko issi saa nehe bolla keehippe daro qoma qommoti qolettidi iddizayssa hayssafe qasse xeellashe days.

ta qasse hayssafe xeellashe dizay aaze giikku issi giya giddon keehi daro dirbadiretinne hara bbooththa mayoti bayizetchishe dizayssa hayssan xeellays

tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze geekko issi soho asata beyashe deays ha soho asati ha tiri ooththidi eqqi miicishe dizayssa beyays

Tani hayssan qasse xeellizay aaze geekko saane bolla solloy wodhdhin qasse asho kaxida asho hayssan saaneza bolla aadhdhidi dizayssa xeellays.

Tani qasse hayssan xeellizay aaze giikko issi keeththa giddon aayinne naay issife idimettidi uttidi dizayssa hayssan qasseka xeellays.

Issi guutha naa maliza ashangulite beyays ha ashangulite qasseka qoobe woththidinne iza amatarakka lo7o paasika giza xuufekka beyays

Wogga denba gade giddun issi indonza naayi eqqidi ha xellishe indizayssa beyays qasseka iza guyerakka guutha guutha keeththata xeellays.

ta hayssan qasse xeelizay aaze giikko qorqoro keeththanne ha qorqoro keeththa sinthan zo'o biittay shiiqidi dizayssa xeellashe days.

Wogga gitta ayfes lo7iza gitta kaame oge beyashe deays ha kame oge giddon na7a shaakkiza guutha maatati dolishe dizayssa qasseka beyays

ta hayssan qasse xeellizay aaze giikko issi gade giddon toketida koronte aattiza ugetinne hara hara miisha ta hayssan ha7i qasse xeellays

Issi keeththa giddon issi aayanne issi naay ba kushan muybayle oyqqiday aayiyo issi miisha be ishe qasse miicishe dizayssa xeellashe de7ays.

wogga gitta denba gade giddon koronte aaththiza mithay meqereti wodhpdhin iza matan asati shiiqi eqqidi xeellishe dizayssa xeellashe dayys

Issi kaame oge bolla issi maccasaya ba kushen dumma dumma eqa qommo eqata oyqadanne qasse issi misile bolla ba kusha denthada ba moybalera qaraxashe de7awus.

hayssan ha7i ta beyizay qasse aaze geekko issi keeththa garsan darro asati ba sinthan labtopfeka woththidinne issife haasayishe dizayssa hayssafe qasseka xeellays

issi donza addey issi keeththan xaraphe matan uttidinne xaraphe bolla daftaretinne wara qeetatikka deettes izi qasse issi dabtareya bolla ba kusha woththidi uttides

Shuuchchappe licetiri oosettida issi kaame oge beyays ha kaame oge matan qasseka issi quma keeththa be'ashekka de'ays

issi tukke keeththa giddon na7u attuma nayti deettes ha attuma nayti qasse issoy moybale haasayshishenne issoy qassa be moybaleya kushen oykqi dizayssa be'ays

issi keeththa garsan asati shiiqi uttidinne ba sinthanka labtoppekka wothtidi issife haasayishe dizayssa xeellashenne be7ashe dayys

tani hayssan ha7i qasse xeellizay aaze giikko issi misile beyays ha misileza bolla saanera aadhdhida dumma dumma qumatanne qasseka leemate bolla diza qumakka xeellashe days

shuchchafe licettidi oosettida kaame oge be'ays ha kaame oge matarakka qasseka qumanne tukke bayzettiza keeththataka qasse hayssan xeellashe days

keehi lo7iza issi keeththa beyays ha keeththa gaaththan qasse xaraphey oydetinne hessa issa mala daro miishata xeellashe de7ays

issi wogga keeththa garsan keehipe daro asati shiiqi uttidinne issi qofa tiri ooththidi xeellishe tamarishe dizayssa xeellays

tani hayssan tani xeellashe dizay aaze eggikko shuchchafe ilicetidi oosettida kaame ogenne ha kaame ogeza matarakka tukke keeththay dizayssaka hayssan qasse xeellays

Issi keehi ayfes xeellin malaliza keeththa garsan pooliseti issi qommo may7o maydi qasseka ba maara bessishe dizayssa hayssafe qasse be7ays.

keehi gittanne wogga katama beyays ha katama pude baggara qasse gitta wora tamay oyqqin tamay eexishe dizayssa hayssafe qasse xeellays

Tani hayssan xeellashe dizay'aaze geekko issi ba ooso ooththiza issi qommo umayo umayda asati tubbo piddisishe dizayssa hayssan qasse xeellays.

Issi ikeeththa garsan asati qasseka gammo dunguza shurabe maydinne qasseka hara asatara cugan cugan shiiqi uttidi issi qofa waay7ishe dizayssa xeellays.

qasse tani hayssan xeellashe dizay aaze giekko gittatiinne keehi pe dhoqu giidi beettiza pooqetanne hara dumma dumma keeththata mithata denba qasseka maatatakka xeellays

Tani hayssan qasseka be ashe dizay aaze giikko gitta keehippe ayfeys xeelen lo7iza wogga pooqe keeta keeththa be ashe deays ha keeththaza bollarakka qasseka duge yegettida itophiya bayndira xeellays

tani hayssan qasse xeellizay aaze giikko gitta wogga denba cilila denba gade bolla daro dirbadire may7da keehi daro asati ba kushen itiophiya bayndira oyqqidi dhoqoti xeellishe dizayssata beyays

issi keeththa giddon qasseka oydeynne xaraphey giigidi utti dizayssa qasse tani hayssafe ha7i beyanas woykko xeellanas dandayades

Tani hayssan ha'i qasse xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa garsan keehipe lo'iza xalapheykka ooydeynne madardaray qasseka telefishineykka dees.

tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko asati buro keexxetishe diza pooqe keeththa matan shiiqi eqqin issi donza addey haasayishe dizayssaka beyays

wogga gitta pooqa keeththa be'ashe de'ays ha pooqe keeththa matara kaame ogekka dees ha kaame ogeza bolla daro asati heenne ha hamettishe dizayssaka xeellays

keehi ayfes xeelen lo7iza wogga puuqetanne qasseka keehi lo7iza gitta mithata qasseka iza sinthara lo7iza buro diccishe diza maata xeellays

issi gitta keeththa giddon asati shiiqidi kare dere asatara issi oosettida wogga projekte eqqi xeellishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

Keehi daro lo'iza ayfes malaliza issi keeththa beyays ha keeththa gaaththanka nu dere itiophphiya bayndiraynne keehi lo'iza oydeynne xaraphphezika de'ees

tani hayssan qassika xeelizay aaze giikko keexettishe wurontta pooqe keethanne ha keethaza matarakka maatati dizayssaka xeellays.

keehi ayfes xeellin malaliza wogga fooqa keeththa be ashe deays ha fooqe keeththa huphe bollaka nu dere itophiya baynderakka beyays qasseka pooqe sinthara gitta mithatinne maatati dolishe dizayssaka beyays

tani qasse xeellizay aaze geekko wogga gita hoqa keeththa beyays ha keeththa matarakka qasseka buro keexxettishe dizayssaka hayssan xeellays

issi keeththa garssan asati eqqidi deettes ha eqqi diza asati gaammo dunguza pooxa ba qoodhera duge yeggidi haasayishe eqqidii deettes

qasse tani hayssan xeellizay aaze giikko keehi idaro asati issipe shiiqidinne ha eqqida asata giddofe qasseka ba kushan misikire waraqe ta oyqqida asakka xeellays

Issi na7ay issi misile saala7idinne ha misileza qasseka polishite bolla qasse laxxafishe dizayssa hayssan tani xeellashe days.

Tani hayssafe ha7i xeellashe qasseka dizay aaze geekko issi hakime keeththa giddon pharsatinne qasseka hara hara hakime masarati dizayssa xeellays

Issi keeththa giddon lo7iza shelfe woykko madardaranne hara miishati diza lo7iza keeththa giddon heedzdzu donza addeti eqqidi dizayssa xeellashe deays

issi keeththa sinthan keehippe daro asati kare dere asatara eqqidi dizayssa xeellays ha eqqi diza asati ba qoodhera guutha gammo dunguza pooxa yeggidosona

tani ha7i hayssan qasse be ashe dizay aaze giikko keeyippe lo7idinne malalidi keexxettidi diza hakkima keeththa be ashe de7ays ha hakime keeththa garsanka asati hsaketikko ichanas giigida artataka xeellashe days

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko hakime keeththa giddon akimeti akamanaw go7ettiza eqata hayssan qasseka beyays

Tani hayssan qasse beyashe dizay aaze giekko issi keeththa giddon darro asati eqqidinne uttidi issi qofa xeellishe dizayssa hayssan qasse xeellays.

hayssafe ha7i tani xeellizay qasse aaze giikko issi keeththangiddon xaraphe bolla daabbo wottidinne ba kushan uwara qeetta oyqqiri eqqi diza asata xeellays

tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko keexxettishe diza pooqe keeththanne qasseka qorqoro keeththa beyays ha keeththa sinthan doozere qasseka oge medhanas goyshe dizayssaka beyays

Tani qasse be ashe dizay aaze geekko guzgazey maatay qolettin iza bolla qasseka asati issoy issuas woyto immishe dizayssa hayssan xeellays.

Issi attuma naay olishite bolla issi misile saala7idinne qasseka xuufekka xaafidi laxafi woththidayssa hayssan qasseka beyays

Issi keeththa giddon woykko hakime keeththa garsan naytinne hara wogga asati akamettishenne qasseka himetti hakime keeththa xeellishe diza asata beyays

issi hakkime keeththa giddon asati qasseka metotida asatas juusenne hessa hessa mala uyettiza miishata immishe dizayssa hayssan xeellashe deays

Hani hayssan xeelizay qasse aaze giikko issi micetidinne kaqeti diza pole shite sintha baggara asati eqqidi ba kushen waraqe ta misatiya miishe oyqqidi dizayssaka xeellays.

issi hakime keeththa beyays ha hakime keeththa giddon asati metotida asas postara issi miisha immishi dizayssa hayssan qasseka xeellays

Tani qasse hayssan xeellizay aaze giikko issi kare dere hakimenne qasseka nu dere hakimey issi soho giddon na'ati eqqi dizayssa xeellays.

Issi dirbadire maydiya issi kehippe lo7iza mishiriya eqqada dawus ha eqqa diza macasiyakka ba kushan maykirafoone oyqqada haasayashuekka dawus.

Tani qasseka hayssan xeellashe dizay aaze giikko keehippe daro asati shiiqidi uttidi dizayssa xeellays ha uttidi diza asati issi dere woga may7o ba kugutha pooxa be qoolhera duge yeggidi uttidayssaka xeellays.

Gita wogga pooqa keeththa bolla asati kezi eqqidi deettes ha eqqida asata sinthan issi adde qasseka duge malatidi issi besoho bessishe de'ess.

tani hayssan qasseka beyizay aaze geekko issi lo7iza dirsara dirsetti diza wogga timirte keeththa ba ashe woykko xeellashe de'ays

issi gitta woga kaame oge bolla keehi daro asati nne qasse ga ba dere woga bonchiza asati ba kushen xambaro oyqqidi dizayssa xeellays

tani hayssafe ha7i qasse xeellizay aaze giikko gittatidi betishe diza issi ammano keeththa xeellays ha keeththa matarakka gitta mithataka beyays

tani hayssan ha7i qasse xeellizay aaze geekko issi keeththa sinthan gammo dunguza mayda keehi daro asati be ashe deays

Issi keeththa giddon asati shiiqi eqqidi deettes ha eqqida asatappe issi noy qasse issi maashine oyqqidi doydi xeellishe dizayssaka be'ashe de'ays.

qasseka tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi denba gade giddon issi keeththa giyarsan makinaynne qasseka hara makinay gelishe dizayssa xeellays

Gittanne wogga gade giddon poolisetinne hara asati eqqidi deettes qasseka issi indonza addey issi ipute tokkishe dizayssa hayssan xeellays

Keehi gitatidinne denbattidi bettiza shuchchafe licettidi oosettida gitta wogga kaame oge hayssan xeellashe de7ays

Issi wogga gitta fooqa keeththa beyashe deays ha fooqe keeththa matarakka mithatinne wogga kameti dizayssa beyays ha kameta woykko qas kame ogeza bolla asati heenne ha hamettishe dizayssaka xeellays

Tani qasse xeellashe dizay aaze geekko buro keexettishe diza wogga pooqa keeththa beyays ha pooqe keeththa matara qasseka asati eqqidi deettes.

Hayssan tani qasse be ashe dizay aaze giikko issi gitta heera be ashe deays ha heerazanka qorqoro keeththeynne wogga gitta mithati qasseka kaame ogeykka hayssan beettees.

Gittanne wogga pooqe keeththa beyays ha keeththazikka qasseka lo7iza qalamera qalamettides iza matarakka asati hemettana mala oosettida ogekka pheellays.

tani qasse hayssan xeellizay aaze geekko wogga gitatidi beettiza ammano keeththa beyays ha ammano keeththa gaataneka keehi daro asati dizayssaka xeellays

Tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze geekko issi doozora garsan issi aaway uttidi dizayssa hayssan qasse xeellays.

Hayssafe tani ha,i xeellizay aaze geekko asati yafarara eqqidinne asi iyishin kushe baqqishe mokishe dizayssa xeellashe days.

tani hayssan qasse be ashe dizay aaze giikko heedzdzu maca nayti issi qommo may7o maydinne qasseka issi eetappe sinaya maykirafoone oyqada ba kushen wora qeeta oyqada haasayashe dizayssa xeellays

issi keeththa garsan qasseka lo7iza oydetinne xarapheti maarara licetidi dizayssa hayssan tani qasseka xeellanas dandayadis

issi donza addey karetha may7o mayday ayfe bolla manaxire wothiday ba kushan maykirafone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellashe days

keehippe daro lo7iza keeththa giddon oydeynne lo7izayssa qasseka xarapheynne itophiya bayndiray gammo dunguzay diza issi keeththa xeellays

Hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze geekko asati tamirte tamari wursishe anjettishe mayza may7o maydi eqqida asatinne qasseka ba kushe dentsidi qaala gelishe dizayssa xeellays.

Tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko asati tamari wursidi anjettidi asatas qasseka qaala gelishe dizayssa beyays.

ta hayssafe qasse beyiday woykko xeeliday aaze giikko asati imadirakka bolla issoy issas woyto imishenne qasseka itophiya bandiratinne tukke fentishe dizayssaka beyays

issi keeththa garsan issi donza addey ba sinthan labdoppe wottidinne ha xellishe haasayishe dizayssa hayssan qasseka tani xeellays

Qasseka tani hayssan xeellashe dizay aaze geekko daro poolise asati qasseka wiyone issi oge matan diza maata garsan qasseka akafara hessahssa hara miishatara bookkishe dizayssa xeellays

Asati qasseka shuchchafe licettidi oosettida kaame oge bolla iita qolettida buureta pittishenne lo7aythishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

qasseka tani hayssan xeellizay aaze geekko issi iita buurata shiishshidi caaniza issi kaame be ashe de7ays ha kaameza matarakka qasseka asatikka deettes

darro asati qasseka kaame oge bolla qolettida iita pistaletanne hessa ista mala iita dumma buurata fittishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

Tani qasse hayssan xeellizay aaze geekko keehippe daro buurata asati madabara giddon aaththidinne kaame bolla caani wottidayssa hayssan xeellays.

Tani hayssan beizay qasse aaze geekko kaame oge bolla na7u cililo kaamenne booththa kaamey laagetishe dizayssa hayssan xeellays

Tani hayssan qasseka xeellizay aaze eggeekko gitta wogga kaamey daro kartoonatanne hestha mala qasseka shiiqidi diza miishata caanidi dizayssa xeellays.

oga mata woykko aspalte duuna matan qolettida biittatanne buurata fittishe diza daro makalakaya pooliseta hayssan qasse xeellays

Tani hadi hayssan qasseka unake dizay aaze geekko issi kaamey iita buurata festale gaaththan qashetin qasseka asati caanin ekkidi bishe dizayssa hayssan xeellays.

tani hayssafe qasse xeellizay aaze giikko gitta kawo oosancha asati yishin gaammo aawati cimati qasse maata immishe mokkishe dizayssa xeellays

Ta hayssan ha'i xeellizay qasse aaze giikko wogga gitta shafa giddon ke'hi daro booththa parati woxishshe dizayssa xeellays

Wogga gitta kawo oosancha asati hara sohoppe iishin asati qasse gammo dunguza yomayzidi eetas qasseka maata immidi mokkishe bizayssa xeellays

Gittanne wogga gade bolla daro asati shiiqi eqqidinne issipe haasa7ishe dizayssa haysafe qasse tani akeekanas danddayades.

Tani qasse hayssan xeellizay aaze ggikko gitta wogga gade bolla asati liiqiissidi gadeza goyshe dizayssanne iza matarakka gakkishe diza badala muruta xeellays

keehippe wogganne gitta keeththa giddon asati incugan incugan uttidinne issi qofa tiri ooththi xeellishe dizayssa hayssafe ha7i qasse xeellays

Qasseka tani hayssafe xeellashe dizay aaze geekko gitta kawo oosancha asati gammo dunguza may'idinne ba kushen qasseka maata oyqqidi deettes.

issi wogga giitta denba gade bolla toketidi diccishe diza badala muruta beyays ha badala muruta gaththan issi addey eqqin iza sinthan qasse maykirafoone oyqetin haasayishe dizayssaka beyays

Wogga denba gade liiqi goyettidayssa qasse kaasatikka goyishe dizayssa beyays iza matarakka goyettidi kaxishe gakkishe diza badala murutakka beyays.

Issi wogga keeththa agiddon keehi daro asati deettes ha qasse ekki diza asati issoy issoara moybayle bolla xeelishe haasayishe dizayssa qasseka beyays

issi donza addey ambasadere mayday ba sinthan itiophiya banderanne lo'iza ciishshati diza issi doonza addey ba qase sinthan maykirafoone wottidi haasayishe dizayssa xeellays

Tani hayssan ha7i qasse be ashe dizay aaze geekko keehi lo7iza issi keeththa giddon asati eqqidi tobetishe dizayssa hayssan xeellays

Tani hayssan qasse xeellizay aaze geekko asati issi gade giddon maarara yafarara eqqidi indizayssa hayssan ha'i qasseka xeellays.

issi keeththa gaaththan qasseka yafarara maarara uttidi komputere xeelishe nababishe diza keehippe lo7iza macanay ta hayssan xeellays

qasseka tani hayssan xeellashe dizay aaze geekko shuchchara liicettidi oosettida kaame oga bolla keehippe darro asati shiiqi eqqidayssa xeellays

qase tani xeellizay aaze giikko booththa qalamera qalametidinne keehi lo'za keeththa garsan daru asati eqqidinne issi adde malatin harati qasse xeellishe dizayssa beyays.

Issi ikeeththa garsan keehi daru asati eqqidi ideettes ha eqqi diza asati issi payda matawuqa beyishenne haasayishe dizayssa qasse xeellashe days.

Issi wogga keetha garssan keehippe daro pooliseti ba mayo mayidinne uttidinne issi qifa ezggishe tirri oothi xeellishe dizayssa hayssafe be7ays.

Wogga gitta keeththa garsan keehippe daro federaale poolisenne qasse hara poolisati issife shiiqidi issi qofaxeelishe dizayssa be ashe de7ays

Tani hayssan xeelizay qasse aaze giikko tirafiketinne hara asati kaame gaaththan eqqidi dizayssa hayssan xeellashe days

tani hayssafe ha7i xeelizay aaze geekko kaame oge bolla qasseka marshe baynde geetettiza asati ba ooso ooththishe be hanota bessishe dizayssa xeellays

Pitta wogga keeththa giddon keehippe daro pooliseti oyde bolla uttidi issi qofa tiri ooththi xeellishe dizayssa hayssafe qasse xeellays

Issi poolisey issi keeththa giddon uttidi deees ha uttida poolisey ba sinthan dabtareya woththidi ha dabtare xeellishe bizayssa qasse xeellays

Issi wogga kaame oge bolla daro tirafiketi eqqidinne dizayssanne qasseka hara asatikka eeta maggara eqqidi dizayssa be ashe deays.

issi keeththa garsan poolisetinne hara dumma dumma asati issife shiiqidi issi qofa esgishe dizayssa hayssan qasse xeellays

Qasse tani ha7i hayssappe xeellashe dizay aaze giikko wogga daasa garsan keehippe daro asati gammo dunguza shurabekka qoobekka wottida asatara issippe shiiqidi sitigi eqqidi dizayssa beyashe daays.

issi mishiriyo xeellashe de'ays ha mishire matarakanu dere itiophiya bayndira xeellays qasseka i sinthan maykirofoone dizayssanne haasayashe dizayssaka be7ays

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze egiekko nu dere itphiya kawonne qasseka addisa ba katama astadadariza adanech abebe giyetettizaaronne eeta guyerakka hara gitta kawo oosancha asata xeellays

wogga gitta liiqi goyettida gade beyays ha gadeza bolla qasseka asati puute tokkishe dizayssa hayssan qasseka ha7i xeellashe days

issi donzaa addey uttidi deees ha utti diza adde sinthan maykirofooneynne laabtoppey deees qasseka he baggara itoophiya bayndiraykka deees

issi ke'hi lo'iza mishiriya qasse ha xeellashe isinthanka daro maykirafooneti shiiqidi dizayssanne qasseka iza haasayashe dizayssa akeekadis

qasseka tani hayssan be ashe dizay aaze geekko issi idonza addey karetharanne hara walakara diza may7o may7idi eqqidi indizayssa xeellays

issi mishiriyo xeellashe deays ha mishirey sinthan keehi daro maykirafooneti shiiqi uttin qasse iza haasayishe dizayssa hayssan beyays qasseka

Hayssafe tani qasseka xeelashe dizay aaze giikko gitta wogga daasa garssan keehiipe daro asati shiiqidi uttidi dizayssa hayssafe tani xeelays.

Gitta wogga denba gade ibolla asati oyde ibolla maarara uttidi ha xeellishe indizayssa hayssafe qasse be ashe deays.

tani qasse hayssan xeellizay aaze giikko wogga kaame oge bolla keehippe daro parata asati itogidi bishe dizayssa hayssan xeellays

issi ikeeththa sinthan qasseka daro asati shiiqi uttidinne haasayishe tobetishe dizayssa hayssan qasseka xeellashe de7ays

Issi keeththa garsan keehippe darro asati shiiqi uttidinne ha uttida asati issi qofa bolla tiri ooththi xeellishe dizayssa xeellishe daays

issi donza addey ba ayfan manaxire wothidaynne qasseka ambasaderiya mayda issi donza addey ha xeellishe dees

issi donza addey ha xeellees ha donza adde ka iza sinthan maykirofoone dees qasseka haasayishenne ha xeellishekka beettishe deees

Issi hakime keeththa giddon keehi daro hakimeti shiiqi eqqidi issi asa hakamishe dizayssa qasse tani hayssafe ha7i xeellanas dandayades.

Tani hayssafe qasse xeellashe dizay aaze geekko issi kaame giddon nayti asati maarara uttidi dizayssa hayssan xeellayes

tani hayssan xeellashe dizay qasseka aaze eggeekko kaameti bawu lomba duuqiza maashiney hayssan qasseka maarara eqqidi idizayssa hayssafe xeellays

Hayssafe ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze geekko gitta wogga dilli oosettidi dizayssa xeellashe deays ha dilleza matarakka qasseka asati eqqidi xeellishe dizayssaka beyays

Tani hayssan qasse xeellizay aaze giekko issi keeththa gassan keehi daro asati shiiqidi eqqidinne uttidi dizayssa hayssan xeellashe days.

gitta wogga kaamey ooge be'ashe de'ays ha kaame oogeza bollaka kaame laagetishenne qasseka keehi daro asati heenne ha hamettishe dizayssa hayssan xeellays

issi keeththa giddon qasseka asati uttidinne ba kushan iskirftonne dabtariya oyqqidi xaafishenne ezgishe dizayssa hayssan qasse be'ays

tani hayssan qasse xeellizay aaze giikko nayti kuwaase denba bolla kuwaase ka ishe dizayssa qasseka tani xeellashe days

Tani hayssan ha'i qasse xeellashe dizay aaze geekko issi kaame bolla keehife darro asati gaaththaninne bollara turqeti eq eqqidinne uttidi dizayssa xeellays.

issi gittanne wogga keeththa garsan keehippe daro asati heemettishenne qasseka eqqidi indizayssa hayssafe ha7i qasse xeellays

Hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze geekko issi kaame giddon keehippe darro asati un7ettidi bishe dizayssa hayssan tani xeellays.

Tani hayssan qasse be ashe dizay aaze geekko issi imitha gassan gammo dunguza guutha pooxaynne qoobeti kaqettidi dizayssa beyays

gitta wogga demba gade beyays ha gadeza bolla qasseka lo7iza maataykka diccishe de7ees qasseka ha gadeza bolla keethte qorqoro keeththaka xeellashe de'ays

Tani hayssan ha7i qasse xeellizay aaze giikko tunga woykko addisaba geetetti erettiza derezan asati darro asati biidi xeelliza sohoy keehippe malalidi beettizayssa hayssan xeellays

tani hayssan qasse xeelizay aaze geekko asati denba gade bolla durishenne guppishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

pude qasseka aafo bollara duge goggishe diza ayfes xeellin keehippe lo7iza paashshoti qolettiza haaththa hayssan qasseka tani ha7i xeellashe days

tani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi holla woykko boshe garsan keehi darro asati shiiqidi bokkishenne matarishe dizayssa xeellays

Tani hayssan qasseka xeellizay aaze giikko issi wora gaththan gittatidi beettiza tohoykka qoodhdheykka gittatidi beettiza wogga kafo hayssan xeellays

Keehi ayfes xeellin lo'iza malalisiza asati daro asati keydi hemettiza kaame ogenne ha ogeza matarakka cilila maatay qasseka haaththe pude poltishe dizayssaka mithatanne wogga wogga keeththata xeellays.

Issi keeththa giddon uttidinne eqqidi diza asata be7ays ha uttidi diza asati komputerera issi miisha ooththishe dizayssaka be7ashe de7ays.

Ha'i nuus qasseka ooraxidi iyiida payda matawoqa mizigeba mazaggabettana shiiqidi dikeehippe daro asati eqqi dizayssa hayssan ha7i qasseka xeellays

tani qasse hayssafe beyashe dizay aaze ggiikko ha7i ooraxidi yida payda matawoqa mizigeba asati mazaggabechishe dizayssa hayssan ha7i xeellays

tani hayssan qasse xeellashe dizay aage igeekko issi mitha garsan asati payda matawuqa mizgeba mazagabetishe dizayssa xeellays

Issi gade i bolla wogga mithati dizayssa garsen asati ha7i ooraxi iyida payda matawoqa mizgeba woththishe dizayssa hayssan qasse xeellays

issi keeththa sinthan asati oyde bolla uttidi shiiqidi dizayssa hayssan tani qasseka ha7i xeellanas woykko beyanas dandayades

Tani hayssan ha7i qasse xeellizay aaze giikko tamare nayti payda matawuqiya mizgaba mazagabettanawu shiiqi eqqidi dizayssa xeellays.

issi macasiya qasse payda matawoqa ekkanas misigebas ayfe ashara wothashe dizayssa hayssan ha7i qasseka xeellanas dandayades

issi gade bolla asati ha7i ooraxidi yida payda matawoqa misigeba mazagabettanas shiiqidi yafarara eqqi dizayssa hayssan qasseka xeellashe deays

tamare nayti ha7i ooraxidi iyiida payda matawoqa ekkanas mayafarara eqqidi indizayssa hayssafe ha7i qasse ta xeellanas dandayadis

tani hayssan inqasse xeellizay aaze giikko tamare nayti ba tamare keeththa maara may7o may7idi yafarara eqqidi idizayssa qasseka hayssan xeellays

Issi keeththa giddon qasseka macanne attuma addeti xaraphe matan uttidosona ha uttida asati xaafishekka dizayssa be ashe de7ays

Tani hayssan xeelizay qasse aaze giekko asati payda matawoqa ekkanas mazagabettanas yiidi eqqidi dizayssa xeellays.

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko wogga denba gade bolla daro asati yafarara eqqidi dizayssa hayssan xeellashe days

Tani ha'i qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikku keehippe darru asati issi ba qofa polisanas masamarera shiiqi eqqirayssa xeellashe days.

Tani hayssan ha7i qasse xeellizay aaze geekko asati payda mata woqa ekkanaas mazagabetishe dizayssa hayssan ha7i qasse xeellays.

issi keeththa giddon guutha nayti ha'i yiida payda matawoqa misgeba mazagabettanas shiiqi eqqidi dizayssa xeellays.

Wogga gitta kuwaase denba bolla kuwaase kaayiza nayti shiiqidi eqqidinne uttidi dizayssa hayssafe tani qasseka xeellashe days

tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko keehippe goobanne minnada woxxiza nu dere itphiya woxxancha issi maca xeellays

Issi oge bolla eqqidi diza asata xeellays ha eqqidi diza asati qasseka ba qoodhe bolla madalaya wottidinne ha madalaza be kushenka oyqqidi bessishe dizayssa xeellays.

ero hayssafe tani qasse beyashe dizay aaze gikko kuwaasa kka'iza nayti qasseka asata sarokishe gaaththa gelishe dizayssa hayssan xeellays

wogga gitta kuwaase denba bolla nayti kuwaase kaa7idi xooni imakidi ufayettishenne guppishe dizayssa hayssan qasseka xeellashe days

Tani hayssafe qasse xeellashe dizay aaze giikko gitta denba bolla asati shiiqi eqqidi issi miisha xeelishe dizayssa hayssan beyays

Issi doonza addey uttidi dizayssa xeellays,ha uttidi diza addeza sinthan maykirofoone deyin haasayishe dizayssa qasseka ha7i xeellays.

Tani hayssan ha7i qasse xeellizay aaze giikko daro maxaafati liceti dizayssanne qasseka iza matara iskirbtonne issi maxaafayka qasse pude eqqi dizayssa xeellays.

Tani hayssan ha'i xeellashshe dizay qasse aaze giikko asati gaxare heeran baas kushe makoronte oykqanas go'ettiza baattire dingga xeellashshe de'ayss

tani qasse beizay aaze geekko nuni qasseka issi wogga pooqe giddon asati himettishe daafuronna amala lifte giidi oosettiza miishaza xeellashe deays

Issi ikeeththa giddon issi addeynne macay qasse oyde bolla uttidenne telefisine xeellishe dizayssa hayssan ha7i qasseka xeellashe days.

tani hayssan ixeelizay qasse aaze giikko keeththenne qasse moybayle karde qasseka hara hara dumma dumma miishata hayssafe ha7i qasse xeellays

Tani hayssan qassi be7izay aaze giikko wogga gitta oge bolla naa7u donzza addeti paraa toggidi bishe dizayssa xeellays.

Wogga gitta abba be'ashe days ha abba matanka qasse asati abbaza bolla haamettanawu ooththida woyisheppe giigida guuththa markabekka xeellays

keehi daro trafike pooliseti ba maara may7o umaydi omarsara oga bolla eqqidi indizayssa hayssan ha7i xeellashe days

wogga kaame oge bolla keehi daro saykile laggiza wogga donza addeta hayssan qasseka xeellashe daays eeti laggiza saykilekka qasseka issi malakko

issi wogga gitta kaame oge bolla qasse daro bajajeti laagetishe dizayssa be ashe deays ha kaame matarakka mithaka qasse xeellays

tani hayssan qasse xeellizay aaze giikku issi keeththa sinthara paray qass para gaarey timatime saaxinera caanidi bishe dizayssa xeellays

tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko asati wogga ba bure geetetti erettizayssan gelanas qasseka pengey do7etin gelishenne gelanas gizayssa beyays

tani hayssan xeellizay qasseka aaze giikko issi lo'iza kaame eqqidi dizayssa xeellays ha kaameza bollaka qasseka lo'iza ciishshati dizayssaka hayssan tani qasse xeellays

Issi ikame bolla daro oydetinne hessa hessa malati qasseka caaneti uttidayssanne qasse iza bollarakka issi naay dizayssa hayssan ha'i xeellays.

Issi ikame oge bolla issi donza addey motore laggishenne qasseka asatinne ha kame ogeza bolla hamettishe dizayssa hayssan qasse xeellays.

Wogga gitta abba haaththa be ashe deays ha abba haaththa bollara asati himettanas woysheppe ooththida wogolo qasseka xeellashe deays.

Ero hayssan ha'i qasseka ta xeellizay aaze geekko shuchchara licettidi oosettida kaame ogenne qasseka aspalte xeellashe de'ays ha ogeza bollaka keehi daro asatinne ba jajjeykka dizayssa xeellays.

wogga gitta denba gade bolla keehippe daro asati shiiqi eqqidi ha qasseka tani ooththi xeelishe dizayssa hayssafe qasseka xeellashe de7ays

issi ikeeththa giddon qasseka asati eqqidinne dizayssa ha eqqi diza asata qasseka pooto denthishe diza asataka hayssan qasseka xeellays

Issi keeththa garsan qasseka asati eqqidi deettes ha eqqidi diza asati issi waraqeetta bolla xeellishe dizayssaka be ashe de7ays

Issi keetha giddon qasseka asati eqqidi deettes ha eqqidi diza asati issi waraqeta xeellishe deettes qasseka ha xeelliza asatikka haasayishekka deettes.

ta qasse hayssan beyizay aaze giikko keehi lo'iza qalamera qalamettidi keexettida keeththa beyays. ha keeththayka lo'iza mastotenne dumma qasseka pengetikka deettes.

gitta aakidi beettiza wogga wooqe keeththa buro keexettishe dizayssa beyays iza matara kaame ogey qasseka mithatinne kaametaka xeellashe days

Tani hayssan xeellizay aaze geekko wogga gitta pooqe keeththanne qasseka ha baggara issi donza addey eqqidi ba kushe pudenne duge oottidi dizayssa xeellays.

keehi daro lo7iza wogga keeththa giddon daro asati cua cugan eqqidi ba qofa haasayishe dizayssa hayssan ha7i qasse xeellays

Ero issi keeththa garsan maarara uttida komputeretinne qasse oydeti dizayssa xeellays ha oydeza bolla qasseka uttidi nayti komputere bolla oththishe dizayssa beyays.

Issi itamare keeththa beyays ha tamare keeththa giddon qasse tamare nayti maarara uttidi xaafishe tamarishe dizayssa hayssan xeellays

ta hayssan qasse beyizay aaze giikko daro tamare nayti shiiqi eqqidinne qasseka potoka dendishe dizayssa hayssan xeellashe deays

Qasse tani hayssan xeellizay aaze geekko asati yafarara eqqidinne issi miisha xeellishe dizayssa hayssan qasseka be ashe days

issi daase giddon keehippe daro maxaafati licettidi deettes ha liceti diza maxaafatikka qasse bayzettizayssatakko hayssa bayziza naytikka iza matara eqqidi deettes

tani hayssan ha7i qasse xeellashe dizay aaze giikko issi cima aawati qasseka saleda bolla keidinne hayssan xaafishe dizayssa xeellashe days

Ta hayssan xeellizay qasse aaze giikko issi keeththa garsan asati nayti shiiqidi uttidi qumanne haaththa ba sinthan wottidi mishe dizayssa xeellays.

issi demba gade bolla issi idere woga may7o mayida daro donza asati ba kushen issi misile oyqqidi eqqidi dizayssa hayssan xeellays

tani hayssan ha7i peellizay qasse aaze giikko issi keeththa garsan darro asati waraqeetanne iskirpto oyqqidi nababishe dizayssanne xaafishe dizayssa xeellays

Tani hayssan qasse beyashe dizay aaze geekko issi idoonza'aaay uttidi dizayssa xeellays ha uttidi diza aawa sinthan darro maykirofooneti shiiqi eqqin qasse i haasayide dizayssa xeellays

Tani hayssan qasse xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa matara issi iddonzadey qoobe woththiday ha xeellishe dizayssa xeellays.

Qasseka tani hayssan xeelizay aaze giikko issi donza addey ba kushan maykirafoone oyqqidi haasayishe dizayssa hayssafe qasseka tani xeellanas dandayadis.

Gitanne wogga katamaa be7ashe de7ays;ha katamaza giddonkka lo7idi oosettishe buro diza gita wogga kaame ogekka xeellashe de7ays.

tani hayssan ha7i qasse xeellashe dizay aaze geekko buro oosettishe diza keehi wogganne indalga kaame oge doozoreynne darro asati ooththishe dizayssa xeellays

Tani hayssafe qasseka be ashe dizay aaze giekko buro godettishe woykko oosettishe diza kaame ogenne asati himettiza oge be ashe deays.

tani ha7i hayssan qasse xeellashe dizay aaze geekko kaame ogey buro oosettishe bookketishenne licettishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

tani qasse xeellashe dizay aaze giikko shuchchara ginbettidi buro ginbetishe diza issi ginbe giddon asati himetti xeellishe dizayssa beyays

tani qasse xeellizay aaze gikko keehi daro asati gammo dunguza qoobe wothidinne gutha pooxa ba qoodhera yeggidi shiiqidi eqqi dizayssa xeellays

Tani hayssafe qasse xeellashe dizay aaze geekko haaththey gadeppe pultidi pude kesiza haaththa giddon asati bas bambada go7ettana mala bamba misatiza miisha ooththidayssa xeellays iza matarakka daro asati eqqidi deettes.

tani hayssan qasseka xeellizay aaze giikko kaame bolla caanetti uttida bamba tubbonne qasse kartoonera hara dumma miishata qasseka xeellays

Ta hayssan qasse xeelizay aaze giekko issi bamba lo'atiza addey bambaza doyi bessi qoletishe dizayssa hayssan qasseka xeellays.

Asati qasseka haaththa shiishshanaw go'ettiza wogga shuchchara ginbettidi giigidi uttida haaththa tankere hayssan qasseka xeellashe de'ays.